Omambakumbaku gokupulula Omambakumbaku gokupulula oge shi ninga oshipu kaantu opo ya pulule omavi gawo koofaalama dhawo osho wo momapya gawo nethimbo. Embakumbaku ohali endelele lyo kalyi na ethimbo mokupulula oshoka ohali pulula owala oowili dhontumba moohecta odhindji dhevi.

Oongombe dhomoofalama. Oongombe oyina iinima oyindji iiwanawa ,oshoka ongombe oha yili owala omwiidhi shampa pe na omwiidhi omwaanawa omwiidhi gwa tsapuka nawa unene pethimbo lyomvula ongombe o ha yi koko nawa, oha yi vala nawa yo ohayi eta omahini ga gwana nawa. Ohadhi topolwa nee kaanafaalama uutana ta wu ikalekelwa ,oongombe oonene ta dhi kala dhi ikalekelwa.

Ekwato lyoohi, oohi ohadhi kwatwa momatale nomomilonga, hadhi vulu okukwatwa noonete. Nena aantu ohaya kala nee ye yikwata gumwe okwa kwata kombinga hwiya yegumwe okwa kwata hwiya ka eta ye yi enditha momeya naanaa. Onete oya longwa wokukwata oohi hayi kala nee yatulwa shampa ohi ya endeko, yo otayi ka kateleko.

Omashina goku teta omwiidhi. Mongashingeya aantu ita ya longo we nudhigu oshoka monale omwiidhi okwali owala ha gu tetwa niimwitho e ta gu gongelwa, ashike mongaashingeyi oku na omashina ngoka ha ga endelele e ta ga tete omwiidhi e tagu tulwa kumwe nawa eta guningwa okapandi komwiidhi nguka ha gu vulu okulandithwapo kaanafaalama pethimbo lyondjala opo ya ka paluthe iinamwenyo yawo nago.

Aatalelipo uuna taya ende mombuga ya Namibia ya Savannah desert ohaya kutha iiyenditho mbyoka ya kolekeka yo itayi vulu okutekela mombuga, oshoka uuna ya tekelemo otaya ka zamo nuudhigu oshoka kamuna onetwork ombwaanawa yo oyili kokule. Opuna oshinano oshindji opo ya adhe ko ndoolopa nenge pehala mpoka taya vulu okumona omayakulo nena ohaya ende nee nomahauto.

Oshikunino olyo ehala ndyoka omuna faalama gontumba ha hogolola , lili puuwanawa puna uuhoho wagwana nawa , ete li longo nawa eta kunu mo iikunomwa ye yomaludhi gayoolokathana . Oheli sile oshimpwiyu, teli tonatele nawa, teli tekele. Ohayi mupe iiyemo iiwanawa ngele okwatokola eyi landithepo

Ombuga ya Namibia oSavanna-Desert oyi na uushitwe woopala noonkondo. Osho wo oku na wo aantu mboka yeli ko, mboka haya kwathele aatalelipo uuna yeya ko to taye yuulukile ne ehala nkene lyili yo oyiilonga naana ehala ndjoka nkene lyili. Okuna woo iinima oyindji tayi nyanyudha.

Ontsa Ontsa oyo oshikwamawawa shoka tweshi simaneka mevi lyetu Namibia na ihayi monika kehe pamwe. Oyi na ehala mpoka hayi vulu oku adhika ngaashi mEtosha.

Ombuga yaNamibia oyi na unene evi lyehekevi, yo oyina ombepo nayi noonkondo. Ombepo ndjoka hayi kala nee tayi pepe omavi gomahekevi, oshoka omahekevi ngoka omapu. Ohaga pepwa po nee kombepo e taga gongelwa, taga ningi po iikulundundu mbyoka hayi e ta nayo aataleli po yaye yaka tale ko, yaka tale oshikulundundu shoka oshinenenene moNamibia alihe.

Ombuga yaNamibia oyashitwa yoopala, yina oondundu oondeendeeka nosho wo ndhoka oofupi, oyina iisilundundu yo oyina wo omasilu omale naampoka mpwasiluka. Yina omiti yo oyina omwiidhi ogudji lela lela.

Oondundu owo uushitwe washitwa wo opala. Noha wu adhika unene koshitopolwa shaNamibia shokuuninginino hoka unene to adha kuna oondundu nomamanya oshowo omwiidhi ha gu kala omule . Ohamukala iinamwenyo ya yoolokathana ngaashi oondje, omayoka noshowo uunamwenyo uushona owundji.

Oondhila dho kefuta odho oondhila dhoka hadhi ipalutha noohi oshowo uunamwenyo mboka uushona hawu adhika mefuta momeya. Oondhila dhoka ohadhi palutha wala noohi dhoka hadhi kwata momeya uuna dheya komutunda kooha dhomeya ohadhi liwapo ne koondhila dhoka opo dhiivule okwiipalutha.

Oohi oha dhi vulu oku tekulilwa metale, onkene mwene gwokakunino oha vulu oku ka tula metale e te ka opo akwatele mo oohi opo kaadhi fadhukepo dhi andjagane netale alihe, shaashi nena ngele okwa kala hedhi tekulile metale muka iteke dhi mona.

Oohi odhi li pamaludhi ogendji. Dhimwe odhi na omalwaala ga yoolokathana dho dhimwe ohadhi munwa nelalakano lyokutalwa, voshoka odho opala unene nohadhi tulwa muundama moka aantu haye ya ye dhi tale yo taya thigi po oshimaliwa.

Ehala lyokuushimba monamibia lyo lina oondundu dhina omano nomiti wo dhimwe dha yoolokathana. Unene koondundu okuna omiti omihupi ndhoka hadhi kala naanaa odhindji dhindji dhindji ko okuna wo omamanya . Moondundu ohamu kala iinamwenyo ngaashi oondje, omayoka, noondjima.

Oondundu odho uunshitwe uuwanawa mboka hawu kala wa dhingolokwa komamanya ga yoolokathana. Omamanya gamwe ohaga monika omawanawa unene, naatalelipo ohaye ga kutha po, opo ye ke ga dhidhilikithe nawa, go ga shangwe, ye ke ga tule pomahala gawo mpoka haya zi, oshoka ohaga kala ga shitwa go opala.

Mongashingeyi otatu popi nehumo komeho kapuna shoka tashi itashi vulu okuningwa methimbo lyopaife oshoka aanafalama ohaya longo nomashina ngoka taga longo komalusheno ,iimeno ohai kala tai tekelwa tayi mono uuhoho oshowa uuyelele wagwana nawa.

Oohi oyo onyama ombwanawa ndjoka yi na iitungithilutu iiwanawa mbyoka hayi yambidhidha uukolele womuntu. Ohayi kwathele mokukoka okuwanawa kwaakuluntu oshowo uunona. Nena ngele omuntu oha li oohi olundji oha paluka nawa ye ta koko nawa momukalo omwaanawa.

Oohi odhili pamaludhi, dho odhili woo dha yolokathana, oohi oombwanawa noonkondo oshoka ohadhi kala ashike momeya dho ihadhi pula iipalutha oyindji, ohadhiimonene iipalutha kudhodhene uuna dhili momeya unene tuu moondama.

Iikunino mongashingeya ohayi kala ya siikilwa nawa opo kayi dhengwe komutenya ,kayi kuthwe ongushu yo yi kale yi na iitungitho yi li nawa inayi dhengwa mo komutenya .Onkee aanafaalama ohaya tula ko omathayila kombanda opo ga keelele iipuka ,ombepo ,omvula ,oshowo oonte dhetango iimeno mbino ohayi kala unene yi na ongushu .

Okandaama komeya Omeya ogo uunshitwe mboka hawu lokithwa komvula. Omeya ohaga kala unene ga gongala pehala mpoka pwa siluka. Omeya ohaga igongele e taga kala po ethimbo. Naantu akwashigwana ohaya vulu okuga longitha momikalo dha yoolokathana ngaashi okuninga oohi.

Oshikunino shomapungu osho oshikunino oshiwanawa oshoka omapungu nago ohaga koko taga e ndelele, ohaga pula omwedhi ne sigo hamano opo ga kale gaadha okutewa. Omapungu ohaga pula naanaa opo gakale geli pehala enene nenge pehala eshona shampa owala, ohaga tila naana omutenya go ihaga kwatwa lela kuupuka shampa gena omeya gagwana go ogeli puuhoho.

Iikunino ngaashingeyi oyi li naana mesiloshimpwiyu ewanawa, nonge weshi tala kondje, ohayi kala ya gamemwa nawa opo kaayi like po kiinamwenyo iikwawo. Yo kayi kwatwe kiipuka ya yoolokathana mbyoka hayi vulu kweetwa nokombepo, noshowo kiinamwenyo yimwe ya yoolokathana ngaa. Iikunino oya siikilwa nawa ya tulwa othayila oshowo oonete, opo yi kale mesiloshimpwiyu.

Ontsa oyo ondhila yasimana moshilongo shetu Namibia, oshoka oyili yathanekwa nokoshihako shoshilongo pombanda yasho. Ontsa ohayi li onyama yiinanwenyo iikwawo.

Etale, otale olyo oshinima sho pawushitwe ndjoka ha li kala nomeya ethimbo ele. Oha li kala ne nomeya ngoka ha ga lokelwa mo komvula eta ga kala mo naana ethimbo, omatale gamwe iha ga pwiinine nande, oha ga kwata omeya uule womvula eta ga ka thika kethimbo lyomuloka omukwawo. Oha mu kala ne muna oohi ndhoka ha dhi kwatwa mo kaakwashigwana.

Omiti nomwiidhi oyo iimeno mbyoka hayi ningi ehala opo li monike nawa .Uuna ehala li na omiti ,lyo oli na omwiidhi guli po nawa ohali monika unene lya tonatelwa nawa nenge lya silwa oshipwiyu. Kwa gwedhelwa omeya ngoka haga lokelwa mo komvula , omeya ohaga tondokele momatale oshowo momadhiya.

Mofaalama ngashingeyi ohamu longithwa omashina ngoka haga kwathele, opo iimeno yi koke nawa. Nomuntu uuna a hala oku tonatela iimeno ye nawa, oha kutha eshina lyontumba ete keyi koonakona nawa, eta londo pombanda mpoka ta vulu okwaadha nopombanda, opo eyi tete nawa yo yi kale yili nawa.

Oohi ohadhi tekulwa poshiima pwa tungwa nawa, ehala na likale lya gamenwa moka to vulu okutekula oohi dhoye dhi kokele mo nawa ngoye dhi ku monene iiyemo iiwanawa osho woo onga iipalutha yokulya.

Ootenda Otenda osho oshinima sha simana unene. Unene tuu uuna omuntu zapo a ya pehala lyontumba oha kutha otenda. Oha vulu oku ilandela otenda ye, eta kala owala ha longitha uuna aya pehala keeheshi po, pehala epe nenge uuna aka talela po pehala lyontumba mpoka kaa puna mpoka taka za.

Ehumokomeho olina omashina ogendji ngoka haga longithwa unene tuu muunamapya ohamu longithwa omashina ogendji ngoka haga kwathele opo iimeno yikoke nuupu yo yikale yina ongushu ombwanawa ka yipye komutenya yo otayi mono omeya gagwana oshowo uuhoho wagwana.

Uunafaalama woongombe. oongombe odho oshinamwenyo oshiwanawa mokutekula . Ongombe ohayili owala omwiidhi eta yinu omeya ,etayi tuntilwa nawa nena otayi kala yili megameno ewanawa yo otayi koko nuupu etayi pe omunafaalama onyama nomahini gena ongushu.

Iikwamboga mongashingeyi oyo iipu mokulongiwa nayo miikunino nomoofaalama oonene noonshona. Aanafaalama ohaya kala ihe yi ilongekidha nawa, ye na omashina ngoka haga longo nawa, omshina taga tekele, omashina taga gandja uuhoho nawa, omashina ngoka taga eta uuyelele itaaga longitha uuyelele wetango, onkene iimeno ohayi kala nawa.

Omithitu, momithitu mongashingeyi omuna owala mboka ya yako yaka tungilako, ya ka tungilako omagumbo gawo nenge omahala ngoka hamu vulu oku lala uuna aantu taya talelepo omahala ndele ka yena mpoka ta yakala. Opuna omahala ngoka haya yimo e taye ga futu, omahala oga ningwa nee omawanawa taga monika nawa go otaga nana aatalelipo.

Oohi dhoMakende odho Oohi ombwaanawa noku tekula, oshoka ohadhi koko tadhi endelele dho ihadhi si naana kuunikithi mboka uushona . Shampa owala dhili pehala pwa gamenwa nawa dho tadhi pewa iikulya ya gwana nena ohadhi koko tadhi endelele. Dho tadhi pe omunafaalama nenge mwene gwadho opo iimonene iiyemo yili nawa.

Omahala ngoka ga tungwa ge li mombuga ohaga tungwa po nelalakano, opo uuna aatalelipo taya ende po ya ka vululukwe po. Ya ka kuutumbe yo ya vule okulala uuna ondjila onde natango taye ya ye yi tsikile mesiku lya landula. Ohaya kala po nduno yo taya gandja oshimaliwa taya futu sho ya kala po pehala mpoka.

Ombuga yaNamibia oSavanna Desert natango onkene tuu inayi adhika komahumokomeho nenge komalunduluko, natango oyi na owala oopate ndhoka hatu ithana iitawuwa mbyoka ya totwa po kiihauto oshowo kaayendi yokoompadhi. Iitawuwa natango onkene oyo ngaa yili hayi longithwa komahala ngoka geli mombuga.

Oondjuhwa, Oondjuhwa owo uunamwenyo womegumbo, mboka ha wu tekulwa kaantu. Ondjuhwa oha yi li kehe shimwe shoka ta yi vulu okulya. Niikulya mbyoka ha yi liwa kaantu, oha yi liwa oshowo koondjuhwa. Oondjuhwa oha dhi li woo iilya, omapungu nayimwe ya gwedhwa po. Ondjuhwa oha yi vulu okulala kehe pamwe, nande oko muti oha yi lala owala ya londa.

Oshi kunino shomatama, omatama oha ga pumbiwa nana oshoka omatama ohaga yi mu kehe shimwe shoka omuntu ta teleke unene tu miiyelelwa nomonyama, ohamu pumbiwa omatama opo mu kale mwadhoga nawa nawa. Moshikunino ne shomatama ohashi silwa oshipwiyu nawa koyene yawo opo shi ze omatama ogendji sho tashi tekelwa omeya ga gwana nawa.

Oofalama nadho wo odhina omagameno ofalama ohayi tulwa modhalate opo mwene gwo faaalama adhilike kutya ehala lye olya huulila peni ohaa tula ko ne oodhalata dhina omakegwa nenga dha thita opo iimuna yawo kaayi zemo.

Omahala ngoka ga opala unene gena omamanya taga monika nawa na ogena uushitwe wa opala, ohaga hili aatalelipo taya zi komahala nomahala, kiilongo niilongo. Taye ya ya tale nkene oshilongo sha opala, nenge ya tale ethano ndoka haya mono moongodhi dhawo lyoopala, yo yeye yelyi tale nkele lyili paushitwe.

Ondjamba Ondjamba oyo oshinamwenyo shoka oshinene muuyuni auhe. Ondjamba oshinamwenyo oshinene sho oshi na oshipa oshikukutu. Ondjamba ohayi li omwiidhi nomafo, oshowo iitayi yomiti. Ondjamba oyo oshinamwenyo shoka oshiwanawa unene nohashi nana aatalelipo, opo ya ze kiilongo ye ye ye shi tale.

Omashina gomoofaalama Omashina oga tulwa po nelalakano ga kwathele aantu kiilonga. Nena omwaalu gwaantu itagu kala ogundji, omwaalu gwaaniilonga mboka taya longo moofaalama itagu kala ogundji, oshoka mongashingeyi oku na omashina ngoka haga kwathele mokupulula, mokukuna, mokuhelela noshowo mokuteya.

Iikuni mongaashi ngeyi oyili pondondo ombwaanawa, pondondo yopamuthika, oshoka iimeno ohayi kunwa yuukililathana etapukala puna shoka tashii kwathele yi koke nawa yuuka mombanda, opo kaayuke mumwe yi gandja ompito yokweendwa kaantu, yo oyasiikilwa nawa kaayipye omutenya, kayike kuupuka nosho woo kiinamwenyo.

Oohi, ihadhi kutha naana ethimbo olindji opo dhi koke. Ohamu tulwa omayi nenge uuhi uushona, omuntu ota vulu okutameka nuuhi uushona mboka ta vulu kutula moshinima shontumba sha gamenwa nawa opo a kokele mo oohi dhe. Konima yoomwedhi dhontumba oohi otadhi kala dha adha okuliwa nosho wo okulandithwa po.

Oohi uuna dha silwa oshimpwiyu ohadhi vala nawa na ohadhi koko nawa tadhi endelele. Uuna nee dha koka tadhi endelele tadhi valathana dhi kale odhindji, ohadhi pe na mwene gwehala nenge omutekuli gwadho iiyemo yi li nawa. Uuna ta ka landitha po dhimwe oshoka kuuwindji woohi owo kuuwindji wiimaliwa tayi ya mo.

Uundama wokukokeka oohi. Mu kehe shimwe oto vulu naanaa okulongitha kehe shimwe, opo wi iyetele po ehala lyoye ewanawa, mpoka to vulu okukala wa tula oohi dhoye dhi kokele mo, to tekele mo omeya noopaipi. Otali vulu okukala lya longwa miipilangi e to tula mo sha meni shoka itaashi vulu okupita omeya.

Iitowalekitho yomoombiga oyo mbyoka hayi zi moofalama, hayi kunwa kaantu yoyene. Ohayi likolwa e tayi tulwa miipindi aantu ya lande yo ya ka teleke iikulya yawo ya dhoga.

Omboga oyo oshikunomwa shoka hashi kunwa naana kaanafaalama nelalakano shi koke sho shaadhe shi tulwe momalandithilo, shi ka landithilwe moositola osho woo kaanangeshefa mboka aashona, ohashi etele aanafaalama iiyemo, oshoka ihashi pula naana ethimbo olindji ohashi pula owala oomwedhi dhontumba opo shi kale sha adha okulandithwa.

Ehwiyu olyo oshinamwenyo shoka hashi ende owala uusiku. Ehwiyu ka lyi hole uuyelele, sho osho ihali ende omutenya. Ohali ende owala uusiku, ohali li oombuku, hali li omapathipathi, oshowo uunamwenyo mboka womayengele noshowo uupuka wumwe wa yooloka.

Oongombe dhoombalamana odha simana unene maAwambo oshoka uuna mwene gwegumbo e namo oombalamana dhe megumbo nena ngawo oha talikako lela omuntu a yooloka oshoka ngawo omukengeli lela e na oongombe dhoombalamana nuuna tedhi landithapo ohe dhi landitha kiimaliwa oyindji.

Ehumokomeho otali longo iinima iiwanawa notayi etele oshigwana uuwanawa owundji. Omashina gopulula unene tuu iikwamboga mbyoka kayina omidhi omile, iikwamboga mbyoka unene hayi kala yi li kombanda ohayi pumbwa evi opo li pululwe owala kombanda opo uuhoho kaawuye unene kohi yevi.

Okutekula oohi osho oshinima oshiwanawa noonkondo, oshoka oohi ihadhi pula iinima oyindji, dho ohadhi li owala iikulya iishona . Ihadhi hepeke iikulya oshoka ngele omunafaalama te dhi tekula ohe dhi sile oshimpwiyu ta kala ta opalekeko kombanda ku ze iiyagaya osho wo iinima mbyoka inaayi pumbiwa mo momeya.

Oondhila dhokefuta, efuta olina uushitwe wopala moka ka muna owala oohi ihe opuna wo oondhila dhoka hadhi kala poha dhoka hadhi li oohi nohadhi ipalutha unene moku pitila muunamwenyo womefuta mboka hawu kala wuli kooha owo ne hawu liwa koondhila.

Okutekula oohi osho oshinima oshipu, oshoka owa pumbwa owala ehala lya andjuka nawa lyo oli li nawa, uundama wontumba nenge omayaha gontumba ga longwa nawa e ta mu yi omeya ga yela nawa, opo naanaa oohi dhi kale dhi li momeya ga silwa oshimpwiyu nawa , ga tulwa nawa omuti gwa yela dho tadhi etelwa mo iikulya nomeya haga shendjwa opo dhi koke nawa.

Ondjuhwa oyo kahadha mOshiwambo. Shampa wa adha ya telekeka nena ito zimo, oto tokokele mo elaka koondya dha telekeka dho odha telekwa nawa. Ondjuhwa, omboga noshithima oyo iikulya yo paShiwambo mbyoka ya simanekwa unene kAawambo.

Omagumbo gomoondolopa ogo omagumbo ga tungikika nogo opala ohali kala shili lyili mehala eshona ashika olina oondunda dha gwana nawa muna ngaa ondunda yaa kuluntu noyuunona oshowo iinima ayihe ondunda yokutelekela uundjugo naampoka hapu ikoshelwa ohamu kala mo opala ashike ehala eshona nolugumbo olushona.

Omashina gokuhelela moofaalama nenge ndi tye miikunino ohaga kwathele unene aanafaalama opo ya longe nuupu. Ihaya longo we nokufuta aantu yakahelele ko nomatemo ashike otaya longitha owala okashina hoka haku vulu okulonga ta ka talika nawa komuntu gumwe.

Kehe mpoka hapu vulu oku adhika kaatalelipo, ohapu tulwa omahala gomakuutumbilo mpoka hapu kalwa omutumba pu na omuzile omuwanawa eta pu tulwa uupundi opo uuna aantu taya ende nenge aatalelipo taya ende, ya vule okukala po omutumba yo ya thuwe po kashonashona.

Etekulo lyoohi dhoshiwambo, oohi dhoshiwambo ohadhi koko nawa ngele tadhi tekulwa kaantu, tadhi tekulwa dhili mesilo shipwiyu lya gwana nawa no tadhi pewa iipalutha oyindji nawa. Shampa ta dhili nawa nena dho odhili mehala lya andjuka nawa oohi oha dhi koko eta dhi ningi oonene, nokuli okuna oohi ndhoka oonene dhi thike nopuunona tayi vulu kukala yithike nopokugulu komuntu.

Omanyonshwa olyo oshimeno shoka hashi vulu okumena kehe pamwe unene ngaa mombuga moka kaamuna omeya. Enyoshwa ohali vulu okumena mo etali koko naana nuupu etali imi iiyimati yalyo nawa, oshoka kalina omafo ohali kala owala lina omakwega, niitayi niiyimati yalyo.

Omambakumbaku oga simana unene moshitopolwa shuunafaalama, unene tuu miikunino no momapya. Omambakumbaku ohaga kwathele opo ga tete po omwiidhi ngoka guli po ngele taga pulula. Ohaga tete mo nduno omwiidhi ngoka tagu adhika po nale, evi e tali kala lili nawa kaa linasha naana oomwiidhi opo li vule oku kunwa. Omambakumbaku ohaga kwathele oku pulula ehala enene shi vulithe oku lima.

Oondjuhwa, oondjuhwa oyo oshinamwenyo oshiwanawa okutekula, oshoka ondjuhwa ohayi koko tayi endelele nohayi vala omayi. Omayi ngoka ohaga vulu okulandithwa po etaga etele mwene goondjuhwa oshimaliwa. Ohayi vala uuyuhwena mboka hawu vulu okulandithwa etawu eta iiyemo . Shampa oondjuhwa dhakoko ohadhi vulu woo okulandithwa po tadhi eta iiyemo.

Oohi osho oshinamwenyo oshipu kutekulwa, oshoka inashi pumbwa naana ehala enene. Osha pumbwa owala ehala eshona ndjoka lya tonatelwa nawa nolyasilwa oshimpwiyu, shampa owala dhilimo tadhi pelwamo iikulya yagwana nawa dho dhilimo tadhi nyenge nawa, nena otadhi vala nawa eta dhindjipala.

Omahala go ma talelepo, oha mu kala muna omahala omawanawa ngoka gatungwa, opo aatalelipo ngele ta ya ende, yavule okuthuwapo. Opuna iipundi yo ku kaantumba osho woo oondunda dhatungwa nawa, yo ta ya vulu okuthuwapo opo ya tsikile nolweendo lwawo.

Onsheshete, onsheshete owo uuyimati mboka hawu mene komuti hagu ithanwa omusheshete ohawu imi ne nayi etawu likolwako nelalakano opo wuka telekithwe oombike. Ohawu tulwa ne momeya etawu tegelele wu adhe opowu telekwepo ombike.

Aanafaalama yongashingeyi oya kotoka noonkondo oshoka oyena omikalo ondhindji dhoka haalongitha opo ya kokeke iimeno yawo yili mehala lyagamenwa nawa, itaaa yidhengwa komutenya yiganye yoo otayi kuthwa ongushu komutenya. Nena ngele owa adha tayi dhengwa komutenya ohayi vulu okuganya gomafo ngoka gapumbiwa taga zi oonkondo oshowo oovitamine dhimwe.

Omatalelopo ogo oshinima oshiwanawa oshoka ohaga kala ga unganekwa nawa nethimbo, naantu taya kala ye li megameno lyawo. Ohapu kala nee pu na omukwateli komeho gosheendo shoka. Unene aatalelipo oye hole oku talelapo komilonga na ko okuuwanawa oshoka oha ya kala ya tala iinima oyindji. Ohaya yi nee moombautu ta ya hingwa nawa nawa ta ya endithwa momulonga opo ya tale oohi noongandu.

Ombuga yaNamibia, oSavanna Desert, oyi na oondundu oombwanawa, nomamanya taga monika nawa ngoka haga hili aatalelipo taa zi kondje, kiilongo niilongo okuya moshilongo shetu moNamibia opo ye ye yoondodhe omeho gawo ya tale shoka shi li mo shoopala, nkene eshito lya shitwa lyoopala.

Othithiya, othithiya Olyo ehala ndoka halizi omeya, kashina ne kutya omevi momwene nenge pamwe opo mamanya, tate kalunga okwashita Iinima ye ngashi yili noyikumithi, Omamanya ohangavulu ne okukala ngelipo po tapuzi omeya.

Oongombe ohadhi silwa oshimpiyu nelalakano dhi gandje omahini. Ohadhi kala mehala lya gamenwa nawa, dho odha silwa oshimpwiyu kaadhi pye omutenya. Ohadhi kala metonatelo ewanawa nesiloshimpwiyu lyo opalekeka. Pehala ohapu kala pwa yela . Ohadhi kala dhi na ehala lya gwana nawa, opo dhi gandje omahini ge li nawa.

Uudhila owa gamenwa mepangelo lya Namibia . Owagamenwa kunatiili ngoka ewu tula nokuli omandhindhiliko opo kawu dhipagwe. Nena ngele owa dhipaga okadhila otovulu okuya nomondholongo .Owuna okukala wuna ombaapila yeputikilo opo wu yahe okadhila nenge wukadhipage.

Uushitwe ohawu kala wo opala uuna wagwedhelwa ishewe natango eopalo limwe lilipo .Nena momahala ngaashi ngoka geli unene komahala guushimba nenge omahala ngoka geli mombuga . Ohaga ningwa ga kale taga monoka go opala tamu tulwa omagumbo ngoka omawanawa taga vulu mukalwe kaatalelipo taya futilemo, tayali nawa yo taya lalamo nawa.

Ehumo komeho olye etelela omawuwanawa ogendji oshoka olina omashina omawanawa go omanene ngoka haga longithwa kaakwashigwana uunafaalama nuuniimuna. Ohaya longitha omashina ngaka opo yatonatele iimeno yawo. Iimeno ohayi tekelwa nee komashina ngoka yo tayikala yili mesilo shimpwiyu itaayi dhengwa komutenya.

Momahala gomavululukilo ohaku kala mwatungilwa omahala omawanawa, ngoka haga kwathele omuntu opo akale nuuluyi wuli pehala. Unene ohapu kala puna nande muundama mboka watulwa omeya nomuntu oha vulu okuhonga opo atalaleke olutu lwe , ye iyuvithe nawa.

Onkoshi, Kafute ka neganga oyo oshi namwenyo oshitilithi. Oha shili owala onyama yiinamwenyo iikwawo, ohayi tidha mondapo e tayi kwata e tayi tuula naana oshinamwenyo noku dhipaga yi ihupithe. Oshinamwenyo shika ohashi hupu owala mokulya iinamwenyo iikwawo e tashi numo nombinzi.

Aanafalama mongashingeyi ohaya longitha omambakumbaku ngoka haga pulula nawa, gamwe ohaga pulula e taga tete naana oluma, opo iimeno yi koke nawa omidhi dhi vule sigo okuya mevi ndoka tali vulu oku adha omeya. Mongashingeyi aanafaalama ihaya longo we nuudhigu oshoka oye na omambakumbaku ngoka haga vulu okupulula oshikako shethimbo ele opo shi kunwe.

Etewo lyiilya yomahangu. Iilya yomahangu oyo iikulya lela yomuwambo. Oyo iikulya yopamuthigululwakalo yomuwambo. Mbyoka hayi teyelwa miiyaha, moontungwa oshowo moombali. Ohayi tulwa mo nee eta yi dhikilwa nawa mooha, opo kaayi gwemo yo yuukithwe polupale.

Omashina gamwe mongaashi ngeyi ohaga longitha omahooli gontumba opo ga vule okupulula nawa, opo evi li kale li vule oku kunwa iimeno, lyi li lyatopolwa nawa. Li kale po nawa, opo iimene ngele yamene, omidhi dhi vule okuya nevi nawa, okwaandjakana nevi nawa.

Oondunda dhoombaalaka monooli odha li dha simanekwa noonkondo oshoka shampa pehala pena ondunda yombaalaka, omuntu ngoka okwa li asimanekwa nayi nokwa li omukengeli. Okwa li owala hadhi kaantu mba aazeko nopo mahala ngoka haga vulu oku talelwapo, ngoka hamuvulu oku kala aantu yaza nenge taya zi ko mahala no mahala ya lalemo yo taya futu.

Oongolo. Oongolo oyi oshinamwenyo sha shitwa sha yooloka kiinamwenyo iikwawo mbyoka yili moludhi kumwe. Oongolo Ambala ya fa oondoongi nenge onkambe, ashike ongolo oya shitwa meshito lya yooloka oshoka oyo yi na omakonda omatokele nomaluudhe. Ongolo nayo ohayi li owala omwiidhi, yo ohayi nu omeya. Ongolo oyi na ondapo opo yi igamene kaatondi.

Enkende olina onyama ontoye, ohi yina onyama ontoye ndjoka hayi kokithwa kaanafalama yiinamwenyo, hayi kokele muundama sho oshinamwenyo oshiwanawa okutekulwa, oshoka ohashi koko tashi endelele sho ihashi kwatwa komikithi odhindji.

Oohi odhi na iitungithi iiwanawa molutu, dho ohadhi kwathele wo unene tuu uunona mboka uushona. Owa pumbwa iitungithi mbyoka yi li moohi, opo wu koke nawa, nomasipa gawo ga kale ga kola nawa. Aanafaalama ohaya kwata oohi dhawo, unene tuu dhomakende, ngele ye dhi tekula e tadhi adha, taye dhi tula mooongeshefa, opo dhi ka landithwe po kaakwashigwana osho wo koositola.

Aatalelipo uuna taya ende, uuna taya talelepo omahala ga yoolokathana unene tuu moombuga moka kamuna omagumbo, mo kamuna omatungo ngoka haga futilwa yo ya kalemo ohaya ende nootenda dhawo ndhoka haya vulu okudhika pehala mpoka ye wete pwa gamenwa eta yedhi dhike. Oha yeya nale niikulya yawo niipumbiwa yawo ayihe. oha ya kalapo nee yo taya meneka tayazipo.

Ongalamwithi yashiteni, ongalamwithi yashiteni oko okambombo katelekeka nawa , katelekeka nuusila womahangu nenge wepungu. Ohaka vulu nee okuliwa nomboga yetu yo pashiwambo omboga mboga yoyene nenge omutete oshowo okanyama. Oshithima ohashi vulu oku liwa nomboga nenge nonyama nakehe tuu shimwe tashi opalele ko.

Omithitu odho naanaa omahala ngoka kaakuna aantu. Momithitu ihamu endwa naanaa nonkene iimeno mbyoka yili mo, oyili mo ya thita nayi nayi nayi, po kapuna nomahala goku enda. Ohayi kala nee yili mumwe yo oyina omwiidhi omuleeleeka, omwiidhi nguka oshoka kamuna naanaa iimuna oyindji yokugu lya po.

Ombuga monena olyo ehala nalyo wo lya opalekelwa mongashingeyo, oshoka ohali longekidhwa nawa opo aatalelipo yeye ya kale taya vulu okulitalelapo , pehala tapu monika nawa. Mongashingeyi opwa tulwa omilalo dhalongekidhilwa aatalelipo uuna tayeya okutalelapo.

Ootenda oyo ondunda yokutulapo yosheendelela uuna ngele waya pehala lyontumba ndele kuna mpa to lala. Nena oho vulu oku enda nokatenda koye e toka dhike pehala ndyoka uunene tuu ohaka longithwa uunene kaatalelipo, ohaya dhike nee uutenda wawo ngeenge yena mpa ya ya nade okeetuula dhontumba yaka talelapo e taa dhike uutenda wawo opo yi imonene yo yakothe nombili.

Iilongo yimwe oya shitwa ya shitikika komwa oshoka oyina omahala omawana haga hili aatalelipo opo yaze komaha ga yoolokathana ya tale uushitwe womiilongo sho wa opala. Shika ohadhi etele moshilingo oshimaliwa oshoka aatalelipo nge ta yeya ohaa futu yaka taalelapo o hala ngoka ya hala opo

Uunshitwe woondundu owo uunshitwe uuwanawa oshoka oondundu odha shitwa kuku Tate Kalunga . Evi ndyoka lyangundumana pehala limwe . Olina wo omiti noshowoo omwiidhi . Ohadhi gandja ehala ewanawa kiimuna opo yaahaye kokule lela shaashi oyagamenwa koondundu. Nokulya woo omwiidhi gopooha dhoondundu , oshili shasimana.

Okamenye oko okanamwenyo hono haka li omwiidhi. Moshilongo shetu otwe ka simaneka noonkondo. Okanamwenyo haka oke na ondapo, ohaka tondoka oshoka oke na aatondi yako oonkoshi, oongwe oshowo nomabungu. Okanamwenyo hano otwe ka simaneka unene, oke li wo nokoshimaliwa shetu shaNamibia. Koshimaliwa shomafo, oko toka adha.

Ontsa Ontsa oyo oshinamwenyo twe shi simaneka unene moNamibia lyetu muka. Ontsa oyi li nokoshimaliwa shetu shoN$ oko kwa thanekwa okadhila kontsa. Ontsa oyo oshinamwenyo hashi li onyama. Oshinamwenyo shika osha pumba unene noshi li owala pomahala gamwe. Ohashi kala sha londa komiti ngaashi oondhila oonkwawo.

OGreen Hydrogen ogo omukalo gwokukuna iikunomwa nenge gwokutonatela iikunomwa moka hayi kala ya tonatelwa nuukeka. Ohayi kala nee ya tulwa momikweyo. Momikweyo ndhoka hadhi kala tadhi tonatelwa tadhi tekelwa nawa koopayipi, dho dha minikilwa. Iimeno mbika ihayi pi omutenya ohayi kala wo ya siikilwa nawa, yo tayi tonatelwa.

Embakumbaku olyo oshipululo shomongaashingeyi ndyoka hali longithwa okupulula. Ohali pulula, opo aantu ya vule okukuna iikunomwa yawo, olya pingena po monale sho aantu ya li haa longo haa papula opo yi imonene iipalutha petameko, ihe mongaashingeyi aantu ohaa pulula owala etaa kunu. Embakumbaku olye shi ninga oshipu, oshoka aantu itaya longo we nuudhigu.

Oshikunino shomatama. Oshikunino shomatama osho oshikunino hashi longwa kaanafaalama moka haya kala ya kuna omatama geli nawa melandulathano ga tulwa kiiti opo ga mene gu uka mombanda go taga mangelwako opo ku hepululwe ehala . Ohaya likolako nduno omatama ngoka taya fala komangeshefelo omanene nookositola oshowo kaanangeshefa aashona.

Omeya Omeya oga simana unene, oshoka ohatu ga lokithilwa komvula, opo ga vule gaye muundombe nomomahala ngoka haga vulu okutondokela omeya ga kale ga kwata omeya ethimbo ele. Shampa omvula ya loko aantu ohaya vulu oku kala ya pulula e taya kunu iilikolomwa yawo yi li pooha dhoondombe nenge pooha dhomithima, opo yi kale iimeno ya kumwa nawa.

Uumenye noosino. Mbika oyo iinamwenyo ya simana unene moshilongo shetu shaNamibia, oshoka oya thanekwa nokiimaliwa yetu yaNamibia. Oosino odhi li koshikako shaNamibia nosho wo uumenye ou li koshimaliwa shetu shefo, wu li ko tawu li omwiidhi. Otwe yi simaneka unene, tse otweyi pa ongushu unene. Onyama yawo ohayi liwa.

Ofaalama yoomboga dhuushimba, muuyuni wongashingeyi aanafalama itaya longowe nuudhigu oshoka oyena omikalo odhindji dhopautekinolohi dhoka hadhi longithwa oku tekela iikunomwa yawo. Ohaya tulamo ominino etadhi kala tashi shashamine oomboga omeya dhaandjakanekelwa kehe pamwe opo dhi tile kehe oshimeno omeya.

Uuyuni owa shitwa wo opala oshoka owashitwa wuna omiilonga dha pita dha taakana . Omulonga ogo oshinima oshinima oshinene shili muule sho osha taakana sha kwata ehala enene. Ohashi vulu oku kwatela kumwe omikunda shaza koshilongo shimwe shu uka koshilongo oshikwawo . Nonena ngele ethano olya thanekelwa mombanda ohali kala tashi ulikwa nawa nawa ehala enene lela kutya ehala olili ngiini ndoka.

Omuthigululwakalo gwAawambo, Aawambo oyo aantu yazile kevi lyomatale yo eyana omihoko dhayoolokathana kumwe omihoko mwakwatelwa omuhoko gwAakwanyama, nogwAakwambi, Aangandjela nosho wo aakwaludhi nAandonga, okutumbulapo yamwe. Ohaya zala oodhelela shoka osho oshiyata shili edhidhiliko lyAawambo. Yo yene ohaya zala wo niikayiwa, ohaya tema omililo yo ohayazala oonyoka.

Ehumokomeho monena olue etelela iinima oyindji, oshoka mongaashingeyi aantu iha ya papula we, and iha ya longo we nuudhigu. Peha lyoku papula asntuboyena omambakumbaku ngoka ha ga pulula moofalana, shampa ga pulùla, nena omwiidhi aguhe oha gu yelapo, opo evi li kale lili nawa noku kuna. Nena opena natango omashina gamwe ha ga kunu, ta ga kunu peha lyaantu, asntu ita ys longo wevnuudhiginini moofalana moka oshoka ehala oha li kala enene.

Oohi, oohi odho uunamwenyo uushona hawu kala momeya. Oshinamwenyo ohi oshinamwenyo oshiwanawa oshoka ohashi kokele momeya sho oshina uundjolowele. Ohashi gandja uundjolowele uuwanawa momalutu gaantu ngele taye dhili, osho woo nomasipa gawo ogena uundjolowele ota ga vulu okuliwa po etaga pu po shekele. Ohayi gandja woo iiyemo iiwanawa kaantu mboka haya dhi munu.

Oku kaleka po omishangwa miikunino, omishangwa odha simana unene oshoka otadhi kulombwele kutya iikunomwa yoye oweyi kuna uunake? ngoye oto keyi taya uunake? Yo oyina oomwedhi ngapi paife? Opo wukale wayalula nawa kutya ngoye oto ka teya momwedhi guni. Osha simana unene oshoka aantu ohaye ya taya tala yo taya shanga ooyene yoshikunino.

Omamanya Omamanya oga simana, oshoka ohaga vulu okulongwa e tage tu pe uumanya wuuyungulita noshowo oosamende. Oosamende odha longwa momamanya ga tatulwa nawa e taga ningi po uusila go ga ka vule okutunga. Oyo nduno hayi tungithwa omatungo, okutula mo oofulula noshowo iinima oyindji ya yoolokathana.

Ekwato lyoohi Oohi odha simana unene, oshoka odhi na iitungithilutu iiwanwa ngaashi oproteina noovitamine oombwaanawa noshowo iimongwa yomomalutu. Oohi ohadhi kwatwa momeya. Ohi oshinamwenyo shomomeya, shoka hashi kokele momeya. Aantu ngele ye dhi kwata, ethimbo limwe ohaye dhi landitha po yo taya imonene iiyemo, unene tuu ndhoka hadhi kwatwa momadhiya nomomatale ngele omvula ya loka.

Oshikunino shoondjuhwa, oondjuhwa odho uunamwenyo uuwanawa wuutekulwa namwenyo mboka hawu igilile pehala mbala. Oondjuhwa odhasimana unene kwaamboka haye dhitekula, oshoka mokudhitekula oondjuhwa oho imonene oshimaliwa shoye mwene ngele wedhilanditha po etodhi tumu komahala gomalandithilo. Ngoye oho imonene mo iiyemo nomayi.

Uuniimuna, oonzi niikombo oyo iinamwenyo mbyoka hayi pumbwa etonatelo lya gwana, nena ngele owahala wu indjipaleke iimuna yoye oya pumbwa esiloshimpwiyu ewanawa mpoka tayi lala puli nawa yo itayi lokwa komvula yo oya pumbwa wo iipalutha ya gwana oshowo etonatelo ewanawa nesiloshimpwiyu lyomiti oshowo egameno opo kayii kwatwe komikithia dha yooloka.

Oshikunino shoohi osho edhiladhilo ewanawa lyongeshefa moka omuntu ho vulu oku ilikolela mo iiyemo ye noshowo okugandja iilonga, ta pe wo aantu mboka haye mu longele ya kale taya ilikolele nayo iiyemo yawo oshowo iipalutha. Ya imonene iipalutha yo megumbo lye noshowo okuyi landithapo, ndele oohi dhono tadhi ka landithwa koositola, dhi landwepo natango kaantu, ye mwene gwalyo ta imonene natango iiyemo. Ohayi kala mehala ewanawa.

Iinamwenyo yomombuga. Iinamwenyo yomombuga oyo iinamwenyo mbyoka hayili omwiidhi ngoka gwa talala nenge pethimbo lyokwenye ohayi guli omukukutu. Iinamwenyo mbika ohayi etele oshilongo eliko olindji Pethimbo taya tala oondundu oshowo iinamwenyo nehala.

Green Hydrogen ogo omukalo omupe gopashinanena ngoka gwe etwapo kaanongononi moka ya nongonona nawa nkene iimeno hayi kunwa nonkene yina oku tonatelwa mokalo gwi ilile gopaushitwe gwopaunongononi. Omukalo nguka omwaanawa uunene oshoka otagu iindjipalekitha iimeno yikale oyindji yili pehala limwe yo tayi tonatelwa ya gwana. Oyili mo nee hayi pewa omeya gagwana yo oya minikilwa koolamba ihayi pi nomutenya.

Oshikunino shoku tekula oohi olyo ehala ndyoka hali kongwa komuntu, eli ningila owina lyoku tekula oohi, oshoka ohadhi tekulilwa poima puna omeya, ta ningi okandama komeya ka tungikika nawasigo okohi, ohedhi tulamo ne eta kala tedhi peelemo iikulya, shampa dha koko oha kuthamo dhimwe dhokulya na dhimwe dhoku landitha.

Ofaalama yoondjuhwa Oondjuhwa odha simana unene oshoka ohadhi gandja onyama yokulya noshowo iiyemo kaanafaalama mboka haya longo noondjuhwa. Oondjuhwa dhimwe ohadhi tumwa koositola oonene noshowo koositola oonshona noshowo dhimwe ohadhi tumwa kondje, tashi etele omunafaalama noshowo oshilongo iimaliwa mbyoka tayi zi kondje yiilongo sho taye dhi landitha po.

Okuyula oohi. Oohi ohadhi kwatwa noonete kaantu, oshoka oyo haya li onyama yoohi. Ohaye dhi kwata nee noonete taye dhi yulu mo dhimwe ldhi ka landithwe po, dho dhimwe ya lye yi iyetele oovitamine. Dhokulanditha po ohadhi ya etele unene iimaliwa oyindji. Oohi dho dhene ohadhi longwa momatale noshowo moondama.

Uudhila Uudhila moNamibia owu na egameno enene, oshoka okwa tulwa nokuli ompango, opo uudhila waa ha dhipagwe ngaashi monale wa li hawu dhipagwa nayi nayi. Uudhila owo uunamwenyo waNampongo. Wo kawu na kutya ohawu likola peni. Ohawu li owala kiimeno mbyoka hayi tula ko. Hawu li oonsheno, hawu li uupathipathi osho wo uupuka mbu uushona, opo wi ipaluthe.

Ofaalama yoohi, ofaalama yoohi uuteku woohi mboka hawu tekulikika pehala lino omeya. Ohaya ningi nduno nando oshinima opo shiye momeya, shoka tashi vulu okukala sha kwatela mo oohi opo kadhiye netale alihe. Taku tulwa oonete ndhoka, hadhi kwathele opo muze iipalutha mbyoka tayi kwathele oshigwana oprotein niiyemo yoku etela aanafalama.

Okandama koohi, okandama koohi osho oshinima shoka hashi vulu okweetwa po komuntu, ta tungu po okahala ke, ta tula mo omeya ye tee tamo nee ombuto yoohi opo dhi valele mo nawa nawa. Ohe dhi pele mo nee iikulya tedhi tekula nawa, ye takala nee tedhi sile oshimpwuyu ha shendja omeya, ohashi mu etele nee iiyemo shi ta ka kutha mo oohi dhe niipalutha ta li, nenge edhi landithepo dhimwetele iimaliwa.

Okandama ko ku yogela, ohaka adhikwa pehala lyomatalele po ,lyokweenda momahala ngaashi meeguest house nomeeparka, dhoka hadhi vulu oku ka talelwa po nando keefamili. Ohamu yogwa nee . Ohaka kala muna omeya taga monika nawa, haga silwa oshimpwiyu, no ha ga tonatelwa nongele to yi mo ethimbo limwe oha mu futilwa . Ohaka adhika pehala lela tali opala.

Onduli oshinamwenyo sha shitwa sho opalekeka sho ohashi nana wo aataleli taya zi kondje yomahala gayooloka opo yeye yeyi tale yo tayi gandja iiyemo koshilongo. Onduli oshinamwenyo oshikumithi unene shina othingo onde hayi petama yilye omwiidhi noshowo yinwe omeya. Ohayi li iimeno kondungu yomiti yiipaluthe.

Oshikunino Oshikunino olyo ehala ndyoka omuntu gontumba ta vulu okukutha, ete li helele nawa, eta tula po iimeno ye opo a kune mo oshishona shoka oshishona a hala, ongele omboga, uunawandesha, omatama nenge oonyanga. Oha tula po ne ominino tadhi tekele uumeno we mboka uushona, imonene mo iiyemo osho wo iipalutha yagwana.

Ehala lyomatalelo po, ehala lyomatalelo po ehala mpoka hapu yi aatalelelipo mboka haya ende taya konakona omahala nenge taya tala nkene uunshitwe wo opala. Ohaya yi nee ya ka thuwe po pomahala mpoka taya adha pwa ningwa nawa, pu na omahala gomakuutumbilo mpoka taya vulu okukala taya ilandele mo nande osha shokulya nenge shokunwa e taya thuwa po.

Ombuga yaNamibia Ombuga yaNamib ombuga onkulu muuyuni ndjoka yi na omiti omishuushuka. Oyi na wo omiti ndhoka ominenene dha kulupa dha ninga mo oomvula. Omiti ndhoka ohadhi adhika mombuga moka. Ombuga oyi na ehekevi noyi na oondundu oombwaanawa hadhi eta aatalelipo, yeye ya tale oku za kiilongo niilongo, haye tu thigile iimaliwa maatelelipo shi taye ya ko.

Okuhelela Uuyuni wopaife sho wa putuka, oshowo niilonga tayi ende tayi putuka notayi humu komeho. Ombakumbaku otayi helele iilya mbyoka ya mena nale. Otali yu ukililitha e tali helele mo, lyo tali tekele wo, opo yi mone omeya ga gwana.

Ongakamwithi yashiteni Ongalamwithi yashiteni oyo oshimbombo shalongwa nosha etwapo okuza miilya yomahangu mbyoka yalimwa kaantu ee tayi tewa nokutelekukwa, tayi yungulwa, tayi ka tsithwa komashina, opo yitu etelepo uusila woshimbombo mboka hawu telekithwa ongalamwithi yashiteni. Shampa shatelekwa ohashi tulwa pelilo ndoka lyatungikika okuza miiyale eetali tulwa omapi goopala noga opalekeka.

Ethimbo lyiilonga noma pululo, iilonga ngele oya thikana ndee omvula etayi temuna, omvula yotango ndjoka hatwii thana oshitemamvula. Aantu ohaa pululitha omambakumbaku mo ngaashi ngeyi, oshoka muuyuni wo nale aantu okwali haa papula opo ya kune, no mo ngashi ngeyi aantu ohaa longitha omambakumbaku opo yavule okukuna.

Uushimba, oshitopolwa shokuuninginino wa Namibia osho sha yambekwa unene, oshoka oshi na evi lya shitwa nolya shitikika. Shina oondundu, shina omiti omiwanawa nomano. Oshina oondundu tadhi monika nawa dhoka hadhi mene iimeno ya yoolokathana mbyoka hayi liwa kiimuna, mbyoka yili kombinga yoshitopolwa shoka.

Uuteku woohi, uuteku woohi owa simana unene oshoka ohawu etekole ko aantu iiyemo oshoka ngaash ngawo omusamane okuli po ta tekula oohi ti iyetele iiyemono ye tedhi pe iikulya ngaashi okwa tula ko okanete ye okuna ko wo oshikunnino pooha shomabanana tashi vulu shimu etele iiyemo yomondhato ye.

Edhiya, edhiya nalyo olya simana monkalamwenyo yomuntu kombanda yevi huka. Nonande ha komuntu ashike lya simana, olya simana woo no kiinamwenyo yopawushitwe, nosho woo kiimeno kiimeno. Oha li palutha iimeno molwa omeya galyo. Oho vulu oku teka mo omeya medhiya e to ka tekela iimeno yoye ngele omvula ina yi loka. To teke nomandini neyemele nenge nokangoma opo wu ka tekele iimeno yoye.

Oshikunino, oshikunino osho sha simana na olyo edhiladhilo ewanawa ndoka hali etwa po komukwashigwana gontumba ta longo epya lye nenge ta hogolola ehala lye ndele ete li longo nawa eta munu mo iikunomwa ye. Ohatu tula mo oopaiyipi ndhoka hadhi etele iimeno omeya, ohadhi etele iimeno omeya opo yi koke nawa yo ngele ya koko tayi mweetela iiyemo iiwanawa.

Omalandithilo oshinima oshiwanawa oshoka ohashi eta iiyemo. Omatama ohaga landithwa unene kaantu mboka aakuluntu opo yi imonene iiyemo yawo. Omatama ngano ohashi vulika yega likola momagumbo nenge miikunino yawo. Ohaya landitha opo yamone iiyemo ya vule oku ikwathela koompumbwe dhayooloka.

Nakathingo, nakathingo oyo ondjuhwa yOshiwambo nenge oludhi loondjuhwa dhoka ihadhi kala kadhi nasha omafufu mothingo nenge nditye iifufu, mothingo ihamu kala omalwenya ohayi kala ondjuhwa ya yela yo ihayi si uutalala nana ano oludhi lwashitwa olu wanawa.

Oshikunino, oshikunino osha simana uunene muunapya oshoka ohashi eta po iiyemo, sho ohashi kutha po wo ondjala. Ohashi pe aantu iipalutha ya gwana nawa yomegumbo noshowo ngele aantu taya landitha etaya iyetele iiyemo taya palutha wo oshigwana shoka shili mompumbwe. Ohayi gandja wo iilonga kaantu etayi kutha po oluhepo. Ohayi kwathele wo neliko lyoshilongo lyiye komeho.

Egwo lyomeya. Egwo lyomeya olyo oshinima sho paushitwe shoka sha shitwa kOmukulili. Mpoka oha pu adhikwa omamanya. Omamanya nomeya ngoka hage ende gena mpoka taga zi. Haga kala unene taga zi mevi. Oha ga tondoka nee komamanya hoka gu uka moshiima sha siluka. Medhiya nande okuli nenge metale. Ohashi monika nee nawa. Ohashi kala tashi ulike nuutati womvula.

Uukumba! Uukumba oha wu etitha oshinamwenyo opo shi zeko kehala limwe hoka kuna uukumba shiye kehala limwe hoka kuna eloolo. Ohashi mangelwa nee momuti. Opo kaashi yakepo shiye ngaa ne mpoka puna omwiidhi. Ohashi kala nee sha lambiwa kuudhila mboka hawu kala tawu tonako oongupa. Uunamwenyo mboka ohatu wu ithana nee aamutoka kanyandi.

Oohi odho okanamwenyo ke li po okatoyetoye ha ka zi onyama ontoye ndjoka hayi liwa yi na iitungithilutu. Ohadhi liwa nee kaantu, oha dhi kokele momeya, ta dhi ka kuthwamo kaantu taya shongola nenge noonete.

Oopomba Opomba osho oshinima she ya nehumokomeho ndyoka hali fala omeya. Oopomba odho oshinima hashi fala omeya komahala ga yoolokathana. Ohaga zi pehala limwe mpoka haga longwa taga ende mominino ndhoka dha yela nawa ga dhindwa nawa gu uka komahala galwe moshigwana ngoka haga vulu wo okupa aakwashigwana ompito, opo ya longe iilonga yawo nawa ngaashi muunamapya nuuniimuna.

Uunshitwe Uunshitwe waNampongo owo opala woopalekeka. Omu na oondundu tadhi monika nawa dho ohadhi etele wo oshilongo iiyemo. Ohadhi nana aatalelipo taa zi komahala ga yoolokathana, opo ye ye ya tale oondundu ndhoka tadhi monika nawa nodho oopala nuunshitwe wo. Ohaya kala taya thaneke, taya tala shoka sho opala.

Oshipululo shopautekinolohi. Iipululo yongaashingeyi moofaalama ndhoka dha huma komeho, aantu ohaya longitha iipululo mbyoka yoshinanena, oshoka ohayi endelele, opo ya pulule omapya gawo. Iipululo mbyoka ohayi yi unene kohi unene ngele otapu kunwa uunawamundesha, ohayi pulula kombanda, opo evi li kale li li nawa kombanda. Yo tayi tulwa uuhoho.

Omalandithilo , aanafalama ngele ya teya iilikolomwa yawo ohaye yi pakele momapakete tayi pakelwa kaanilonga yawo, e tayi falwa komahala gomalandithilo hoka hayi ka monenwa mboka taye yi landapo, ya tulwa momapakete yimwe tayi yi kondje yiilongo hoka hayi ka landwapo kiilongo ya yoolokathana shono ha tuti import and export.

Ehumokomeho, ehumokomeho olyetu etela omashina gayolokathana. Ngoka haga vulu okulongithwa moompito dha yolokathana. Nongashingeyi kape nawe okulonga nuudhingu. Iilongo yaantu yimwe oya pingenwapo komashina. Itapu longithwa we aantu oyendji yendji opun ashike omuntu ngu ha kala ta longitha eshina. Oye ha kala omukateli komeho.

Omahala gomatalelepo shoka hashi ithanwa egumbo lyaatalelipo Omahala gaatalelopo ngaka ohaga futilwa, uuna to yi ko nenge to ka lala ko omu na oondunda ndhoka hadhi futilwa noshowo omayakulo ngoka to pewa giikulya ohaga futilwa. Ohamu yi mo nduno mu ka kale mo. Ohga kala ga tungika go opalekeka, ge na omahala gokukuutumba, uundama wokumbwinda, go oge li popepi noondundu tamu vulu okukala tamu tala oondundu.

Onkoshi oyo oshinamwenyo shoka hatwiithana kafute kanenganga. Onkoshi ondumentu oyina omandjafufu mothingo, omanga onkoshi onkiintu kayi nasha omandjafufu mothingo. Onkoshi oha yili onyama unene yiinamwenyo iikwawo ndjoka ihayi vulu okwiigamena .

Uushitwe wa opala. Uushitwe owo eshito lyashitwa ku Kalunga gwopombanda ngoka ashita eahi shoka taningi. Okwashita oondundu ndhoka hadhi monika nawa oshowo iimeno unene komahala ngoka geli kuushimba woshilongo shetu Namibia ogashitwa ga shititika ,gena omeya haga vulu oku enda gopaushitwe, oothithiya oshowow omilonga.

Oombaka nadho odhili iinamwenyo iiwanawa moku munwa . Oombaka odhili hashi gandja onyama kutse aantu ,odhili woo dhina ombiliha dho ihadhi pula iikulya oyindji nena omuntu oovu

Elongitho lyuutekenika muunafaalama nuuniimuna olya simana unene omolwaashoka ohaya kwathele wo aantu opo ya yungule oshindji shi vulithe shoka kwa li tashi vulu oku yungulwa kaantu oyo ayeke. Ehumokomeho olyetu etele po omashina omanene ngoka taga vulu oku kala haga longithwa ongele omokukuna, ongele omokuhelela, ongele omoku teya. Aantu ohaya longitha opo ya vule oku mona mo iikunumwa yagwana oyindji.